Tanni xeliyo wodiyaanni issi dumma dumma tiyetiyo eqatta bayiziyaa kettappe daro tammare natti wolaytta sodo unburshiyappe kiyiddi he kettaa gellidi batawu koshiyaaba shammidi de'iyagetta be'ayda daysi.

taani ha saatiyaani wolayitta sooddo makiinay eqqiyoosaa mannaariyaa biyoode wolayitta denddo oottidi daro asati caanettidi tungga katamaa baanawu kiyidi bantta buussaa doommidosona.

Ha saatiyan wolaytta wogeta Efi Eme ha wodiyaa hanotata xeelliyagan naqaashshaa gattidi de'iyoogee wolaytta moottaa gidon de'iya issi issi ha wodiya hanotatun ha saatiyan polettidi de'iyabatta aattidi de'ees.

Issi mittaa muruttaa giigisidi bayzziyaa keettaani taani xeelliyoo wodiyaan issi daro uttiyoo oydeti lo"o puula hanotaan giigidaaget be"aydda de'ays.